Omwami ono mukulu ddala nga bamuvuga mu kagaali k'abalema. Omwami ono alina omutwe ogw'envi ng'ali mu ssaati ya mikono mimpi nga njeru n'empale empanvu. Amusindika mu kagaali muvubuka ali mu tissaati mmyufu n'empale mpanvu gy'afunyizzaako eya bbululu. We bagenda waliwo obugaali bungi wansi w'omuti, n'abantu abawerako n'emmotoka.

Omusalamala ng'ali mu kibira, omusalamala ono afukamidde ku miti gye yamaze dda okusala, ali ku lukoba apima era ng'ebbali mashini ye weeri, mu kibira muno mulimu emiti mingi egikyayimiridde kw'ossa n'omuddo ogwa kiragala.

Omuvubuka ow'obulenzi ali mu mpale mpanvu n'omujoozi gwa musalankwawa. Atembeeya bintu era ng'ebintu ebimu abirengezza mu mukono ogwa ddyo ate ng'ebirala biri ku kibegabega ekya ddyo. Ayolekedde ekkubo erya kkoolansi omuli n'emmotoka kw'ossa ppikipiki. Ebbali w'ebizi... w'oluguudo eriyo ebizimbe n'emiti.

Omusajja ng'aweese omukazi ku kagaali, bali mu kkubo eddene ery'ettaka ate nga ebbali w'ekkubo eriyo ekizimbe ekinene ekyaserekebwa n'amabaati era nga kiriko amadduuka agawerako, waliwo n'abantu.

Abasajja bano mukaaga basika ebitimba mu nnyanja. Abasajja bano kuliko abalina enkoofiira ku mitwe, kuliko atayambadde ssaati ng'ali mu mpale nnyimpi ate nga kuliko n'ali mu katissaati ka musalankwawa akeeru. Ebbali w'ennyanja eriyo omusenyu mungi.

Ekibangirizi kino ekinene kirimu obuti obumpimpi naye nga mulimu n'ekkubo ery'ettaka erikiyitamu mulimu n'omuddo omukalu ate ng'ogumu gwa kiragala.

Engalo z'omuntu omukulu empanvu nga zikutte ku bugalo bw'omwana omuto era ng'omwana omuto ono ayambazibbwa engoye z'abaana abato ezirimu ebyeru ne langi endala.

Embogo nnya nga zikutamye mu mazzi zinywa. Embogo zino emu ku zo eriko obunyonyi obugitambulira waggulu ku mugongo ate ne mu kyenyi. Embogo bisolo bya mu nsiko era nga bya bulambuzi wano mu Uganda kyokka nga nsolo nkambwe nnyo. Yakulamu ng'ente naye ng'erina amayembe ageeweta ne gatunuuligana.

Obusolo buno buyitibwa buweewo era nga buli butaano buli mu muddo omukalu era nga bulabika bulina ekibukanze buno busangibwa mu makuumiro g'ebisolo era nga empologoma n'engo zibulya nnyo ng'emmere. Obusolo buno kye kimu ku byobulambuzi bye tulina wano mu Uganda.

Amaato gano agali mu langi eya bbululu gali ku mabbali g'ennyanja nga galiraanye ebizimbe bingi ebirabika obulungi era nga birina langi enjeru, kyenvu kw'ossa ne ppinka, emabega w'ebizimbe bino eriyo olusozi oluliko omuddo.

Omukyala ono Omuzungu ng'alina enviiri empanvu ensibe ali ne omwana we nga bazze ku mudaala ogutunda ebibala n'emmere okwegulira ku bintu. Omwana akutte ekimu ku bibala ekya kiragala ng'agezaako okukiteeka mu kaveera mwe batwalira. Batundawo wootammeroni, emicungwa, emiyembe, obutungulu, ennyaanya n'ebintu ebirala.

Ebigere by'abaana abasamba omupiira nga bali mu kisaawe eky'ettaka. Ekisaawe kino kirimu n'amayinja naye nga abaana bawerako omupiira oguddugala guli ku kigere ky'omwana omu.

Ku mabbali g'ekkubo erya kkoolaasi eriyo ensawo z'amanda agafumba emmere nga ziri mu langi ez'enjawulo mulimu; kyenvu n'enjeru era nga waliyo n'engoye ezaanikiddwa, kw'ossa omuddo ogwa kiragala.

Empologoma enkadde ng'erina n'ebyoya mu kifuba, yeebase mu muddo omukalu era ng'etunudde eri. Empologoma eno ebeera nsolo nkambwe nga ya mu nsiko era ebeera njizzi erya nnyama, kyokka ate kya bulambuzi mu Uganda wano.

Omuntu ayokya ennyama ng'ayambadde ettaawo eryeru ng'alifunyizzaako emikono. Akozesa ekyoto ekizungu nga kiriko ne zisswici enzirugavu, ezimu nga zongeza omuliro n'okukendeeza. Okumuliraana awo waliwo abantu abalala abafumba nga bali mu ngoye njeru ate omulala ali mu lugoye lwa kiragala.

Ekereziya eno nga kizimbe kirungi era kisikiriza alaba. Kyazimbibwa ne kiwundibwa bulungi, kirina amadinisa mangi amalungi era nga kyaserekebwa na ttegula. Ebbali waakyo eriyo akalongooti k'amasimu era ng'eriyo n'omuti omuwanvu. Mu luggya lwakyo waliwo obuddoddo obuto.

Feesi y'omuntu ono alabika alabika nga munyiivu agyambazza mmasiki ku mimwa n'ennyindo. Omuntu ono yeekaliriza era ng'alabika alina by'atunuulira. Mmasiki zaatuyambanga nnyo mu kweziyiza ekirwadde kya kkolona.

Ebibatu by'omuntu omuzungu ng'akutte ekyennyanja eky'engege engege eno eyasamye nga kirabika ekyali nnamu ate ng'erina n'ebigirigimba waggulu ebya kyenvu. Ekibatu ky'omuntu ono ekimu kikutteko bukwasi ku ngege eno eno ku kyenkira.

Abatu bano bali mu nnimiro nga bakola mirimu, abantu bano abamu bakutamye era nga bakyala, abalala bayimiridde, ennimiro eno eriko ekitundu ekimu ekirime ate ng'awalala muddo era ng'ebbali eriyo emiti mingi emiwanvu omuli n'egy'ebinazi.

Ensolo eno ey'omu nsiko erabika bulungi mu langi yaayo eya kitaka ng'erina n'amayembe amawanvu ageeweta, eno y'engabi. Omuddo w'eri gwa kyenvu ne kiragala era ng'engabi kisolo bakyeddira wano mu Buganda.

Ebisolo ebiyitibwa entugga bisatu nga bitambula mu kkuumiro ly'ebisolo. Entugga zino zirina obulago obuwanvu n'amagulu amawanvu n'emikira emiwanvu era nga zirabika bulungi mu mabala gaazo omuli kitaka ate n'ameeru. Entugga kya bulambuzi era nga abalambuzi bangi okuva e Bule n'e Bweya bajja okuzeerabirako mu makuumiro gaazo.